Amato abiri agali mu langi endhirugavu gali kungulu ku maadhi, kungulu ku maadhi kiliku langi eya kyenvu, kungulu ku beleeli kuliku langi dha mirundhi enna kuliku langi ya kakobe, endhirugavu, kyenvu nhi kathungwa.